Emhlabeni wonke jikelele kulezakhiwo ezifundisa abantwana ukubala, ukubhala lokuthi bazimele bazazi ukuthi bangobani lapho sebekhulile.

Ababalisi bafundisa abantwana ukuze babe lekusasa eliqhakazekileyo lapho abafunda khona ukusebenza ngezandla, ukusebenza ngengqondo lamanye amathalenda atshiyatshiyeneyo.

Emhlabeni wonke jikelele kuwe wonke amazwe kulezakhiwo ezayenzelwayo ukuze abantwana abancinyane bafundiswe ukubhala, ukubala lokuthi lapho sebekhulile bathole imisebenzi.

Lapha kutshengiswa amantombazana amabili aclinayo kukhanya la amantombazana akhangele izithelo lamaluba ukuthi akhula kahle kanjani

Isakhiwo yindawo okuhlnganela khona abafundi ukuba bathole ulwazi benelise ukusiza abantu abanye bebengodokotela abanye bebengutitshala abanye njalo bebengabasebenze ekhemesi

Leli ligumbi lapho okuhlangana khona bantu bekhuluma indaba, bekhuluma indaba bekhuluma futhi lezi lokuthi bengabheka njani izimo ababhekene nazo.